Bihi n dabiya ŋɔ bi dabila kom gbuni paɣaba mini dabba zaa n dabiya bi gɔɣa kom nyɛla zaɣi zɛhi ka zaɣi sabila bɛni ka zaɣi piɛla bɛni ka zaɣi nuɣuso nima bɛni di galisiya.

Loori n ʒɛya maa tankpaɣu n bɛ dinni bi toorimi chɛni luɣu shɛli polo bi malila maʒini shɛli bi ni mali toorili kaʒini maa n toorili niŋdiba loori maa kom nyɛla zaɣ ʒiɛ ka maʒini shɛli din toori niŋdi ba maa nyɛ zaɣ dozim

Niraba n ʒɛya ŋo bi yaarila kom boɣani soobuli nim mii ka bi mali n yaari koma ŋo ka zaŋdi gbambihi mii n karisira

Niraba n bɛ kom ni duɣuri maa niraba maa zuɣusaa ha ya biɛni mi ka tihi biɛni niraba maa goɣa kom nyɛla zaɣ' ʒiɛ zaɣ nuɣso biɛni ka zaɣ vakaɣili biɛni di galsiya pam bi shab bi yɛ niɛma gba

Zuɣu chɛrigu n ʒɛya ŋo o chɛrila so zuɣu o yɛla goɣali ka goɣali maa kom nyɛ zaɣ piɛlli ka o zaŋ tanpiɛlli n koɣali o ni chɛri so zuɣu ŋo